Bipuɣunsi mini bi ma nim n biɛni ŋmɛri binyɛra kom puuni ka bidibsi ʒɛ kpaŋa shee a nyɛla bini puɣu shɛm shab bobi bobsi ka shab bi bobi bi bola ŋmana mini gbambihi n toori bini maa

Tipa nim n ʒɛya ka loori yino toori tankpaɣu niŋ do di puuni ka bi mali chɛna tipa ŋo nyɛla zaɣ ʒiɛ ka ŋun toori niŋdiba ŋo nyɛ zaɣ dozim ka bi toorila ziɣa n niŋdi loori nim ni

Paɣaba ni dabba n ʒiya gbaari saawara ka bi zaɣ yino kam tooni mashini parisi ʒɛya ni ninyula kpanjoɣu ŋo puuni shɛli ka di tamtam bi tooni paɣaba ŋo malila zabi waɣala ka bi shab yɛ neen sabila ka bi ʒi duu puuni ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ piɛlli

Paɣa n ʒiya chimdi waagashe di tamla kurifooti ni ka chɛrigi bɛ dinni ka o gbuni waagashe ŋmaharili ka gbubi suwa ka o nyaanga dikpuni piɛlli ka di gbunni booi zaɣ sabinli ka di ʒɛya ka dalibihi ʒi o sani ka o ʒi kuɣu zuɣu

Daani puuni ka niraba ŋo bɛ ŋo ka niraba chɛna ka bi kohari kpakpa nima ka dukara bɛ bi nyaanga ka tingbani maa nyɛ zaɣ sabinli ka loori nim chɛna ka kurigu saya